Kha'center khalimo tsi'bussness tsingali khalimo kamaduukha khatale khebilyo nga babandu bakulisa kamatoore tsinyanya dodo kamarofu, butungulu, ovakedo mubisela byekumusi.

Bili biseela bye'kumuusi kamaato kamakaali bakalere iburangisi we igorofa, igorofa iyi yabonekhele bulaayi naabi, igorofa iyi ili khumbi ni lunkongo, lunkongolu luboofu

Tsintsu tsingali nga tsili ni bimuli, kamatore, kimisaye, byosi bilikhumbi ni lugudo lugudo ulu luleyi luwande we lugudo lulikho ni shi sawe shibpfu naabi.

Basaani babili nga bali khulyato nga bakana khufuna tsinyeni lilyato eli lili akari we inyanza inyaza yabonekhele bulayi imbofu ate ili ni lutindo ingaki waliyo tsi'wire tse kamasanyalaze.